Tini lainanni borro ortodokise ikkasinni gamba yitayi ikkite uddidhe biiffeno biinfillensa leellishshanno mannaati.

Tini lainanni wote intanni sagaleti. Intanni sagale hattino Ananasete yinannite. intiha ikkiro coomittanno sagallaati.

tini base lainanni wote mancho woy intanni sagale lamu saaffira wortte dinnicha hayiishshitanni noota xawissanno.

Kuri qaaquulleho qaaqullu kayiinni rosu minira yuniformensa uddire haranni noota insa leellishanno minu kayiinni Ka'aanni cufaminoha iso leellishanno.

Tini misile leelishanohu sasu manni leemichote giddo leemicho amadde noottati leelishanohu

Tini sidaanchu mini minaminoha weese giddosi noota iso leellishshanno. Giddosino qole leemmiicho noota ise leellishshanno leemmiichono ikkikkinni haqqa baala.

Tini kayiinni zaffanayi nooha muuziiqa zaffanayi nooha iso leellishanno. ka'anni kayiinni ofolle macciishshayi noo manna iso leellishanno.

kuni misilete iima noohu la"inanni shafeeta qixeessinanni shaqqame qixeessine buuro worre inte tuuta fushshinanniho

Tini misilete aana nooti supermaarkeetete giddo hirranni uduunnichi giddo mitto ikkasi xawisanno. Itophiyu mirte ikkasi leellishanno.

tini misile la'inanni woyiite gitaare kiraare woy maasinqo insa"o leellishshanno woleho zammaratenni faarso dimtse uyiitannota woy biifissanota yaate

tini misile la'nanni woyiite doogote ikko konistirakiishinete ikko woy raa uyiitannota poolisete komaandericha ikka leellishshanno

Kuri lainanni wote haqqa worre uurite nooti dagucho ikkasenna ko'o mannu mitte mancho woy manchu daanni noota iso leellishshanno doogooti

tini misile la'inanni woyiite saate saate ado xuurrani hee'noonnita ado woloottahono horo uyitaata leellishshanno

kuri la'inanni woyte mannootaho mannotu kayiinni minninn fulte ganba yite hiikka hadharaatiro daffommonna haransa fulansa ganba yiite ise leellishannino.

Tini base la'inanni woyiite wee'ne haqqa gidde nooha iso leellishsanno baseeti wee'nuno mite, lame, sase, shoole ,onte, lee, leellishanno

Tini misile la'nanni woyte qaancu giddo no daro ikkasenni ise leellishanno ise riqiwanno xawisanno basuwaati.

Tini base la'inanni woyite islaama isilaamu gamba yee coyirama noota iso leellishshanno riqibbanno.

Kuni daddalu mine ikkasi leellishanno. Ikkiha ikkirono daddaloho banxireno ikko babbaxxiworicho hirranni mineeti. Iso iseraati leellishaahu.

Tenne misilehu kaayiinni lainanni wote isi manchoho zeenaho sidaamu rayiira xawishsha aannoho

Tini misile la'nanni woyite gitaare woyi kiraarete yinannita ise leellishshanno wolehono faarso ja'nnine kaayinsannita ise leellishshanno.

Tini base la'inanni woyite firaaffire kayinsoonnita ise riqiwanno su'maseno kayiinni timaatimete yinanni. ise ikkase leellishshanno.